Uuna etango tali ningine ohapu kala pu na oonte dhetango dha sheneka nawa unene tuu ngele owa adha we dhi talela kombanda yondundu, ohadhi kala tadhi monika nawa noonkondo.

Opena oshimeno shono hashi mene momeya hashi ithanwa kutya omavo, oha ga kala nee gena oongala oontokele hadhinika nawa nomafo omanenenene ngono haga kala ga kaama kombanda yomeya, ohaga imi nee uunima hakutiwa omavo, ngono haga liwa.

Opu na oshinamwenyo shono oshinene shono sha shitwa hashi vulu okukala kondje yomeya oshowo momeya ohashi ithanwa nee ondjambameya. Ondjambameya oshinamwenyo shi hole okuyoga momeya sho tashi yi ngaa kondje shi ka konge iikulya.

Omakodhi ogeli pomaludhi ogendji, ashike opena ekodhi ndyono enene li vule omakodhi agehe. Ohali adhika unene moNamibia ohali vulu okukwata uunamwenyo uushona , omayoka, oondhila oonene nosho tuu, unene ohali adhika moshikunino shEtosha.

Uuna omeya gakaka, ohaga vulu oku yelekwa nomikalo odhindji. Opuna omukalo gumwe hamu tulwa omuti, oongaga tadhi igongele kohi, go omeya taga kala geli kombanda ga yela.

Opu na omikalo odhindji dhokumuna oondjuhwa yamwe ohaye dhi tula kiikuku yo yamwe ohaye dhi etha, opo dhi kale dhi li kudhodhene. Oondjuhwa nee ndhono hadhi kala dhi li kudhodhene oompu okutekulwa, oshoka ohadhi ka kopakopa nokuyanga uukulya wadho dhodhene.

Pamuthigululwakalo gOshiwambo kehe egumbo ohali kala li na oshini, mpono hapu tsilwa iilya. Oshini ohashi kala sha kolongwa ko koshini ohaku tsuwa nomuhi ngono hagu kala gu na ondungu. Ohapu kombwa noluhwati lwa ningwa momiidhi.

Oonkoshi oonkiintu odha yooloka kwaandhono oondumentu muukwatya wadho. Oonkoshi oonkiintu kadhinasha omagwafufu komutse dho ohadhi kala oonshona ihadhi kala oonene ngaashi oonkoshi ndhi oondumentu.

Aanafalama oyendji oyena omukalo gokutula omiti piimeno yawo omiti dhono hadhendele mominino tadhiyi dhukilila piimeno opo kuyandwe uupuka mbono hawu limo omidhi miimeno noshotu.

Oongombe dhaanafaalama aanene yamwe po opo kaadhi longithe oonkondo odhindji noku endagula tadhi ka konga iikulya, ohadhi etelwa iikulya pomahala mpoka dhi li, osho wo omeya gokunwa. Shadho okulya nokunwa omeya, dho tadhi ka lala.

Aanongononi naatungi dhingi , oya konga omukalo ngono haya vulu okutunga momeya. Tovulu okukala wuli mehala lyaatalelipo, mehala lyokulila, nando momahala mono hamu lalwa ashike oga tungwa meni momeya.

Olundji nopendji momahala ngaashi moondundu, momithitu nosho tuu ohamu kala mu na omakololo. Omakololo ngono kage shiwike naanaa kutya ogeya po koshike ngele opo ga shitilwa nenge ogeya po molwa onkalo yombepo.

Aatseyi nawa mokumuna oohi ohaya vulu okuninga ootundi, omadheulo nando oku iyamba, opo ya vule okulonga aantu aakwawo nkene oohi hadhi munwa, opo ya vule wo okutameka ongeshefa yokumuna oohi.

Omungome ohagu vulu okulongekidhwa pamikalo dhayooloka, ohagu vulu okukangwa, okufulukithwa momeya guli monayilona noshowo okutulwa peziko. Omungome ohagu ningwa nee muusila womahangu.

Oondundu dhimwe odha shitwa dhina omutoko omupyu ngono hagu kala guli mokati kago mwii, nuunanee waadha omutoko ngono gwa mono ompito yo kuza mo mondundu e ta gu ya pondje ohagu vulu okweeta oshiponga oshoka ohagu fike noku hanagula po iinima.

Onkambe oyo oshinamwenyo shomoludhi lwiinamwenyo mbyono yina omakondo inaaga pandjuka yo ihayi ekeshele, onkambe ohayi longithwa nee onga oshi enditho hayi vulu oku kayilwa nando oku nana etemba.

Endombo olyo oshimeno shono hashi mene unene pokuma mpono puukukutu. Oshimeno shino ihashi tila omutenya, sho ohashi vulu okuhupa nawa nande kapena omeya gagwana. Endombo ohali longithwa iilonga oyindji ngaashi okuninga iikunwa, okuliwa, okuninga omiti nosho tuu.

Omilonga dhomeya ihadhi kala dhuukilila, olundji ohadhi kala dha kadhenga ondalaye huka naa hwiyaka omolwa omatondokelo gwomeya ,iihwa, omwiidhi niikwawo oyindji ya gwedhwapo

Onkanga ondhila yomoshiheke ndjono onene yithike pondjuhwa ohayi tuka ashike ihayi vulu okutuka yi ye mombanda nenge yituke oshinano oshile . onkanga ohayi vulu woo oku tekulwa ndele tayi vulu okukala hayi ihumbata nawa yafa oondjuhwa.

Omatoma oga simana noonkondo, omafo gawo ohaga vulu okulongithwa onga iigwanga yokupanga oshowo iiyimati yawo ohayi longithwa okutulwa momihoka, ohayi longithwa kuninga oohoolosa, omatama nosho tuu.

Uuna waadha antu taya kwata oohi nuundjolo koongodhi ohaku kala kwa mangelwa sha. Opo shiwilike omukwati goohi kutya okandjolo oka kwata sha, ngashi nando okandini uuna kokandjolo kwayi ohi okandini ohakii nyenge.

Ontsa oyo ondhila onene , hayi tuka, nohayi kala unene ngaashi moNamibia moshikunino shiinamwenyo mEtosha National Park. Ohayi li kiinamwenyo mbyono ya dhipagwa nale kiinamwenyo iikwawo noshowoo kuunamwenyo uushona.

Iikunino oyi ndji unene tuu mbyono yili poma hala mpono ihaa pu mono omuloka go thaathaa, aanafaalama mbano oha ya kambadhala opo iimeno ya wo yakale yeyi siikila opo evi kaali kanithe omeya ogendji, yo taa siikilile iimeno opo kaa yi dhengwe komutenya ogu ndji.

Ope na omalovu ngono ihaaga vulu okunuwa omakukutu, onkene ohaga pumbwa okuvundakanithwa mumwe nuuhampulitho opo ga nuwe, oshoka ohaga kala ga kindja unene uuna inaaga hampulwa.

Aaholi yeshito, olundji otoya adha yeli pomahala yiimwenenena, tya pulakene nkene iinamwenyo tayi ningi omakudhilo, yo taya dhengwa konkalo yombepo, oshowo okutala eshito lyaNampongo, nkene lyo opala.

Omulilo ogo gumwe gomiisimaninima, oshoka omulilo ohagu longithwa iilonga oyindji. Oto vulu oku adha aanegumbo ya tema omulilo taya huhulukwa nenge ya tema omulilo, opo ya vule okupakapo nenge okuyotha iikulya yawo.

Omahala ogendji gomavululukilo oshowo iikunino oyindji yiinamwenyo yopaumwene, olundji nopendji oho adha yena omahala mono aantu haya vulu oku kala uule wo pakathimbo manga taya talele po ehala ndyoka.

Aateleki dhingi ohaya longekidha oondya kamana shi ikwatelela kutya otaa telekele lye notashi telekwa pethimbo lini . Oto adha nduno onyama ya kangwa , ya yothwa nando ya mbalandwa yo tayi kala ne yi na uuhoka uuwanawa nosho tuu.

Opena uunyeti yomaludhi ogendji ,gi ili nogi ili. Wumwe ohawu kala mombuga na wumwe oha wu kala momakuti . Uunyeti wumwe ohawu kala nee komikwena ompanga wumwe hawu kala momitutu dhomiti. Uunyeti ohawu li nee uukwapuka nuupolopolo wa gwedhwa po .

Aatalelipo momakuti noshowo aakonakoni yomakuti ohaya ndhindhilike omiti dhontumba, opo dhi kale dhi na uukonekelo mpa ya hulila nenge mpa ya tameka, opo wo shi ningile yakwawo oshipu kaye ya kanithe.

Eyoka lyepili olyo limwe lyomomayoka ngono ga nika oshiponga , ashike ihaga hindi oshoka olundji ohali kala pokuma mpono pwa thinana ihaapu endwa naanaa. Olya longwa enene molutu ashike oli na okatse okashona.

Ompanda osho oshinamwenyo shono sha gamenwa. Oshi na nee oniga ndjono yili komutse, ndjono yili ya simana noonkondo. Ohayi longithwa mokulonga iilonga oyindji. Ompanda yo ohayi vulu okuliwa ishewe.

Monkalo mono hamu kala omamanya ohayi shendje ethimbo nethimbo omolwa onkalo yombepo. Uuna omvula tayi loko ohayi kungulula iinima oyindji mwa kwatelwa uumanya uushona niiti nohayi wegula omamanya noshowo ngele kuna ombepo ano oshikungulu omamanya ohaga vulu okuweguka.

Oondhila ndhono hakuti wa omahwiyu odhili pamaludhi gaali, pu na ehwiyu eshona nosho wo omahwiyu ngono omaenene. Omahwiyu go gene ohaga ende uusiku nohaga li uudhila uushona, uupethipethi nosho tuu.

Oonkanga, oondhila ndhono dhomoshiheke, ashike muuyuni wongashingeyi, ohadhi vulu okutekulwa ngaashi naanaa oondjuhwa, nohadhi igilile paantu, ndele tadhi kala tadhi ihumbata momukalo mono hamu ihumbata oondjuhwa.

Omatama opo ga kale ge na uundjolowele nawa, kaa ga kwatwe kuupuka osho wo komikithi, oga pumbwa okusilwa oshimpwiyu, ga kale ge li metonatelo ewanawa, opo ga vule okutula ko omatama ge na uundjolowele

Miikulundundu osho wo moondundu ohamu mene lela iimeno iishona ngaashi omandombo, iimeno mbyono ngaashi omwiidhi , omano nosho wo iimeno iishonashonalela mbyono yi na omidhi dha kola hayi vulu okuhupa mokati komamanya.

Aaholi yoohi ohaya kala ye na uundombe wawo uushona wopaunongononi mboka wa ningwa momasipili . Muundombe omo tuu mono ohamu kala nee mu na uumeno, omeya nuuhi nee mbono ihawu li wa owu lile po owala uufuli nando ongawo okatekulwanamwenyo .

Uuna oshikunino oshishona, ohashi vulu okutekelwa nokandini kokutekela hono ka longwa ke na uumbululu komulili. Okandini hano omeya ohaga shashamine nduno, nopiimeno ohapu yi omwaalu gomeya gwa yeleka nawa.

Iinamwenyo oyindji ngaashi Onduli, ndjono oshinamwenyo oshileeleeka shi vule iinamwenyo ayihe, sha longwa shi na othingo onde nosho wo omagulu omale, ohashi hili aatalelipo, opo ye ye yi italele ko yoyene koshinamwenyo shika.

Aatseyinawa yomiti naambono ya pyokoka miikunino ohaya vulu okugandja ootundi, opo ya vule okunongeka mbono ya hala okutota iikunino yawo, nenge mbono ye li koosikola taya ilongele shi nasha nuunamapya.

Olundji nopendji aaholi yiihauto oho adha ta ya ningi omathigathano ,na una we ya adha yeli kondundu dhomavi oha ya kala taya ningi omathigathano ya tale ohauto ndjono tayi vulu oku hulila ko kule ko ondundu yomavi nenge ya tale omuhingi ngoka ta vulu oku adhi tha ko ohauto ye kondungu yondundu yomavi.

Aanafaalama aanene shampa ya mana okuteya mo iilya yawo oshowo omapungu momapya gawo, ohaya kutha omashina gokunyanyagula nokulunga iihenguti, opo yi vule okuninga uuhoho, lyo evi li kale lya elakana nawa ya tegelele omuloka gomumvo gwa landula ko.

Oshingulu osho oshinamwenyo shono shi hole mondoya sho kashina naana nokulya iikulya iiwanawa. Oshikulya nande oshoola nande oshambuta shingulu otali owala. Nando owushiyoge ndele etoshiningi nawa uuna sha mona ompito yokuya mondoya omo owala shina okuya.

Omwiidhi ohagu longithwa iilonga oyindji, ohagu vulu okulongithwa mokuninga omaluhaka goonduda, osho wo okukumbitha oongulu onene ano dhono hadhi ithanwa kutya olodga. Mongulu oyo tuu ndjono yakumbithwa omwiidhi ohamu kala mwatalala nawa mo ohamu kala ta mu monika nawa.

Omukalo gokukwata oohi noonete ogwo omukalo gumwe hagu endele. Owapumbwa wala oku dhika onete momeya tothigi po pehala ndyono tamu piti oohi ngweye totula mo uukulya mbono tawu hili oohi.

Aanafaalama yokumuna oondjuhwa, uuna oondjuhwa dha vala omayi, ohaga kuthwa ko, opo ga tendulilwe meshina lyokutendula uuyuhwena. Uuyuhwena ohawu koko kuwo wene wu li metonatelo, tawu pewa iikulya ya gwana nawa oshowo omeya, wo tawu kalekwa pokuma pwa yela pu na uundjolowele.

Omolwa uule wonduli, ohashi eta nee opo yi kale hayi nu omeya pamukalo gwa yooloka kiinamwenyo iikwawo. Onduli nee shampa tayi nu omeya ohayi gonyo omagulu opo yi vule oku adha mo momeya nando yi tse oongolo.

Opena omukalo ngono omwaanawa gondhindhilika iimuna ano ngono hagu ithanwa uupapa, uupapa ohawu ndhindhilike iimuna, ohawu kala née washangwa onomola nakehe shimwe shamwene gwoongombe ndhoka ahala shashangwako.

Monale nale aawambo oyali haa gwaya omugwawo. Omugwawo oshiti shoka hashi tsuwa eta shi pilulilwa mumwe nomagadhi goontanga, osho née hashi gwaywa kaakulukadhi nokaakadhona. Otwaadha née yegu gwaya olutu aluhe no haa kala neeh yatiligana.

Opuna uuhi mbono ihaawu li wa, wo malwaala omawanawa omahokithi, nohawu tekulwa nee onga uutekulwa namwenyo. Ohawu kala nee omuntu e wu tula momeya mehalasa he wu pele mo iikulya.

Oondjuhwa oondumentu ohadhi dhimbululwa ko nuupu koondjuhwa oonkiintu, oshoka oondjuhwa oondumentu ohadhi kala dhina iikekelende mbyono hayi kala iitiligane yili pombanda yomitse dhayo. Dho ohadhi kala wo dhina omanyala omale.

Opuna uundombe mbono wokuyoga, walongwa wopakathimbo, hawu vulu okuthikamekwapo nokuteyululwapo. Omeya ohaga tutilwamo ne, go taga tekwamo, nenge kupatululwe okapomba hono omeya haga vulu okuzilamo.

Okoothiwa osho oshimeno shono hashi vulu okumena melundu nohashi vulu wo okukunwa miikunino opo ku vulwe okukuthwa okoothiwa ndjono hayi nuwa no hayi longekidhwa momaludhi ga yooloka.

Uuna wu li omunafaalama ngono ha munu oohi nongele wi iyadha uundombe woye woohi wa yela nawa noohi dhoye wedhi sila oshimpwiyu, ohadhi kala dha yela nodhi na uundjolowele nawa, dhi li pamuthika omwaanawa.

Ondungu osho oshimeno shoka hashi mene na ohashi imi uuyimati uutiligane mboka hawu ithanwa ondungu. Ondungu ohayi longithwa okutula okamulyo okalulu ashike okawanawa momahoka.

Aawambo ohaya pungula iilya yawo miigandhi. Iigandhi ohayi ningwa nee moombale noshowo momihuya dhomisaati. Ohayi tatwa nee, yo tayi tsilikwa koongudhi opo iilya yi vule oku pungulwa mo uuna oshigandhi sha thikama.

Oongeleka ohadhi tungwa dhayooloka ko komatungo galwe. Olundji nopendji oto vulu okuyi dhimbulula nuupu, oshoka ohayi kala yina omakende ngono omale gena okandungu. Ohayi kala yatungwa yina okatungo okale katulwa omushigakano.

Etiti olyo oshikwatelwa hashi longithwa kAawambo. Oha li hongwa meloya eta li yothwa kaami yiiyuma. Oha mu kwatelwa unene ngaashi onyama.

Uuna to munu oohi owa pumbwa oku kaleka okandombe koye koohi ka yela. Owa pumbwa woo oku sa oshimpwiyu kutya oohi odhina iikulya ya gwana no tadhi monene mo ombepo ya gwana nawa mo kandombe omo tuu moka opo kaa dhise.

Oohi dhoka hadhi ithanwa toontangu, ano uuhi mboka wuli uushushuka koohi adhihe, owuna iipumbiwa ayihe mbyoka ya pumbiwa molutu, ngashi iikwavitamine, kutya ne ombi ya pumbiwa muupambu uunene nando omupambu uushona.

Pomahala ogendji mpono to a dha pe na uupundi wokuvululukilwa osho woo okandombe kokuyoga, oha pu kala aluhe olundji nopendji pu na uundunda mbono hawu kala ta wu gandja omuzile.

Aanafaalama yamwe ihaya longo komake, ashike ohaya longitha omashina oshowo omambakumbaku oku eta po iilikolomwa yawo. Ohaya longitha ngaashi omambakumbaku gokupulula. Iilya ohayi kunwa yi li moofoola ya landulathana, embakumbaku lyo ta li ya ta li pulula.

Uuna omeya taga kunguluka ohaga kungulula woo uupuka womoeya, oontangu ,oohi nosho tuu. Ohashi kala nee omupya omunene ngele omeya gakungulukile pehala lyontumba etaga pwinine po nena uupapuka awuhe mbono noohi ohawu silemo.

Miilongo yomuAfrica ngaashi moshilongo Namibia aakkwashigwana oyendji ohaya hupu mokulonga momapya, momapya moka ohaya longo mo ngaashi omahangu, omapungu, iikwamatanga, omakunde, iikwafukwa nosho tuu.

Omukulu gwonale okwa tile " Ohaka yala noluhozi lumwe", eyetumbulo ndino olya za molwashashino okadhila uuna taka tungu oshihadhila shako, ohaka tameneke noluhozi lumwe, taka ende taka gwedha ko na sigo tuu ka mana okutunga oshihadhila shako .

Omolwa uunongononi nuu dhindoli weya pondondo yo po mbanda, aantu mongaashingeyi ohaya longitha iikwa niipangitho mbyono hayi longithwa moongulu ndhono dhuu nongononinuu dhindoli, naantu ohaya kalamo ya zala iigamenithi.

Ombwa yomo meya osho oshinamweno shono hashi kala mefuta osha longwa shafa iinamwenyo shina omafufu ashike oshina omawawa gafa goohi ngono hageshi ningi opo shi vule oku mbwida nawa momeya.

Momuthigululwakalo gwaAawambo iigandhi yokupungulwa iilikolwamo yomomapya ihayi kala megumbo, ashike ohayi kala yi li mepya ya ningilwa olugumbo lwawo nelalakano opo nande megumbo omwa holoka omulilo iikulya itayi gumwa.

Uuministeli wetonatelo nesiloshimpwiyu lyiinamwenyo oshowo lyomakuti, oli li tali longo oshilonga sha simana oshoka iiyamakuti ngaashi mbyono ye edhililwa moshikunino shiinamwenyo shepangelo ohayi silwa oshimpwiyu, uuna sha monika tashi ehama nenge sha sa ondjala.

Mefuta ohamu adhika oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Ngaashi nee oohi oonene, ohadhi adhika unene pokati kefuta. Nuuna weyi adha yili komunkulo gwefuta, ngawo otayi ulike kutya otayi ehama, nenge penasha shapuka.

Aanafalama ohaya landitha iilikolomwa yayo momwaalu omunene kaanangeshefa aashona, oshowo kaanangeshefa aanene opo aanangeshefa mbano yakavule okulandithulula iilikolomwa mbika pandjele yawo yene.

Oshilongo Namibia, oshilongo shi na omahala omahokithi unene tu miitopolwa moka muna omamanya. Oto vulu wo oku adha mo omaludhi gomamanya nkene geli omahokithi mokutala.

Opuna uudhila womaludhi ogendji. Opuna uudhila owundji mbono hawu ithanwa oonelago, nokawuna oshipwe shasha. Po opuna uudhila mbono wa talikako onga uudhila woshipwe, ngaashi omahwiyu, ohaku tiwa ohaga hunu, go ohaga longithwa kwaamboka haa endele koonkambo.

Ope na oondhila dhomomeya. Dhimwe ohadhi kala momeya ngono omayelele ngaashi momilonga, momatale nosho tuu. Dho dhimwe ohadhi kala ngaashi mefuta. Ohadhi kala nee tadhi lile mo uupakupaku womomeya, oohi, dhimwe ohadhi li kiimeno yomomeya.

Uuna wuna oshikunino shoondjuhwa, onawa ngele to kala wedhi topola, opo ku yandwe oku kondja koondjuhwa, dho dhi yande oku kala dha thinana dhi paathane omikithi dhi ili nodhi ili. Odhi hole hadhi kala dha andjuka nawa.

Pomahala ngaashi gomainyanyudho, uupale wokudhanenwa uutanga noshowoo omahala ogendji ngono haga kala ge na okamwiidhi okawanawa nando okangwena, oha ka tetwa neshina ndjono lyafa oshikonde, omwiidhi eta gu kala gwalalakana nawa.

Opuna omahala gamwe haga kala ga ziza nawa, nomuntu oto vulu wu ye ko wuka vululukwe noshowo wu vule oku dhiladhila nawa. Ngele owa adha nee puna onzo yomeya sha ninga nee nduno kamana kaNdongo to pulakene kuudhila tawu li li ngoye to tala kuukwapuka wo momeya.

Omiti dhimwe ohadhi vulu okuhupa nawa pomahala mpono kapuna omuloka gwothaathaa, oshoka odha shitwa dhina omudhi ngono gumwe omuleeleka, ngono hagu vulu oku ka kutha omeya muule mevi gwo tagu topolele iitopolwa ayihe yomuti.

Elongithululo lyiinima oli li lyasimana noonkondo. Otali kutha po omukundu notali kwathele opo oshilongo shaa luudhe. Ngaashi nando endini lya kulupa ohali vulu okutetwa li ningwe nande omapoto gokukuna iimeno.

Aanafalama aanene uuna taya hawaleke iimuna yawo oha yi hawalekelwa momatemba oha mu kala nee mwa tulwa iitenda mono tamu gwana owala omitse dhoongombe opo dhaahalakanithe nenge dhaalyate miikulya.

Ompanda shimwe shomiinamwenyo mbyono ya pumba, ashike oshili shasimana unene tuu keliko lyoshilongo. Oshoka ohashi hili aatalelipo sho oshina ooniga dhasho ndhoka dhina ondilo nodhasimana oshoka ohadhi longithwa mokulonga iinima oyindji.

Oohi opo dhi tane omolwa oohi ndhoka hadhi vala omayi ogendji lela itaaga vulu nokuyalulwa. Omayi ngono ogo nduno haga ka tenduka ga ninge uuhi uushona.

Iikogo oyi li omaludhi ogendji, puna iikogo ya nathangwa noshowo iikogo mbyono yi na oshilonga, ano iikogo mbyono hayi eta omvula. Uuna wa adha egulu lya kugikwa kiikogo, iikogo mbyono otayi vulu oku eta omvula. Nuuna wa adha yi li omalompalompa yili mpano naampeya itayi eta omvula yasha.

Edhingoloko lyomwenyo gooniimboto ya Namutenya ano omafuma, tango ohaga zi momayi. Omayi ngono haga ningi po uuvolovolo mbono hawu kala uuludhe wuna omishila. Opo nee nduno uuvolovolo hawu ka ninga uutekene wo wu ninge omafuma.

Aamuni yoohi ohayalongitha omikalo dhayooloka okutekula oohi dhawo, oohi dhimwe ohadhipewa iikulya yopawuntsitwe dho dhimwe ohadhi pewa iikulya mbyono yopawunongononi mbyoka hayilandwa moositola.

Aamuni yoohi uuna okadhiya kamwe koohi ka kaka noonkondo, ohaya vulu nee okukutha mo omeya ,nokukutha mo oohi, yo ya vule okoopaleka mo, yoye dhi shune mo ne nawa uuna koopalekwa .

Mombuga ohamu kala muna evi ndono lyehekevi, nevi ndino ohali kala la iyetha ihali kala lya ikwata kumwe. Shampa nee nduno lya pepwa kombepo, ohali vulu oku igongela pombinga yimwe nohali tungu po nee ondundu yevi.

Oludhi lwanalutenzi ano aakwankala, oyeli aanongo moku thaneka. Oya kala ne haya tambuka okuza pehalo mpano nokuya pehala ekwawo. Ohaya thigi ne ya thaneka komamanya noshowo momakololo opo yuulike kutya opo yali hayakala pehala mpoka.

Oshinamwenyo shono hashi ithanwa ondjamba, osho oshinamwenyo oshinenenene muuyuni. MoNamibia ohashi adhika moshikunino shiinamwenyo mEtosha National Park nosho wo miikunino yopaumwene.

Eshito lyaNampongo ekumithi lyo oho kwithi noonkondo. Oto vulu okwaadha pomahala mpono puna oonzo dhomeya, dhono dhili mevi, nomeya ohaga fuluka ne okuza mevi go taga kunguluka nduno nga guuka ondjila ndjino nga guuka ondjila ndji.

Opuna omahala ngono geli mombuga haga kala ga nuninwa aatalelipo. Oha ga vulu nee ga kale omahala gokulila ngono ano haga telekelwa oolya yo aantu tayeya yalande nande omahala gokulala, mono aantu haya lala yo taya futu.

Aantu mbono yeli puushayi oshowo momithitu oya konga ondunge nkene taya vulu okukala nokuhupa nawa momidhingoloko dhawo. Oto vulu okwaadha ya ninga ootompa yedhi ninga miiti opo ya vule okutaaguluka omeya.

Pomahala gomatalelopo, noshowo miikunino mono hamu kala muna iilikama, olundji oho adha puna omandhindhiliko, tage kulondodha mpona tapu vulu okukala puna oshiponga.

Aantu muuyuni ihaya longitha we unene ombike no shihupulo, oshoka opwa longwa omashina ngono haga longithwa moku fula, moku mbambanga nosho wo okuninga iinima oyindji ya yooloka, yi ili noyi ili.

Ethimbo limwe omuntu oho kala wa longa nuudhiginini nowa pumbwa nee oku ipandula niinima iiwanawa. Otashi vulika wu kuthe ompito ndele e to ka talela po pomahala omawanawa, mpono to yakulwa neyakulo lya tya shoo.

Moshilongo Namibia omuna iiyamakuti yomaludhi gi ili nogi ili, opu na ne iiyamakuti mbyoka yomakondo ga pandjuka hayi ekeshele yo oyina ooniga ngashi ne oosino, oomenye niikwawo ya gwedhwa po.

Olundji nopendji oto adha omalukalwa nando ano tutye uundoolopa uushona wuli mokati koondundu nando mokati kiihwa. Olundji nopendji ohawu kala wuli kokule nopate oshowo omayakulo galwe gagwedha po.

Oonyule dhuupaka ano Aakwankala oyo aakalimo yotango ya kala moNamibia. Oya li nee haya hupu miimeno osho wo miinamwenyo. Oya kala haya tembuka okuza pehala mpaka okuya pehala ekwawo.

Omolwa uunongononi nukwatekinika oku teya okwa ninga okupu. Aanafalama ohaya longitha paife omashina goku teya. Mono eshina tali teya lyo tali yungula nale kulyo lyene.

Uuna waya miikunino yiinamwenyo oto vulu okwaadha omaludhi ga yooloka giinamwenyo unene tuu pomahala mpono puna uunapelo noshowo pomahala mpono puna oonzo dhomeya, unene iinamwenyo mbi to adhamo oyo mbyono hayi li omwiidhi.

Opuna omukalo ngono goku tekela iimeno, ngono hagu longo naanaa pamukalo gwefundja. Iimeno ohayi kunwa yi li koontuni, nopokati kiimeno oha pu kala nee pu na oofoola. Omeya ohaga tondokithwa moofoola moka, yo niimeno oya tekelwa nee nomukalo ngoka.

Opena iimeno mbyono yalongwa naana itovulu oku tongolola ekota ,iitayi Noshowo omafo. Shono shiliko shi ili omakwega ngaashi nee iimeno mbyono iikwa mafawuwena ,iimeno mbino ohayi vulu oku hupa nawa nando kapena omeya.

Uushi uushona ohawu kala wapumbwa okusilwa oshimpwiyu oshoka ohawukala wuli oshihakanwa oshine shiikwapuka yomomeya ota wuvulu okulika po wo ota wuvulu okukwatwa koombakiteli noshowo komikithi ndele tawu si.

Momuthigululwakalo gwaAfulika, Aafulika okwali haya li noonyala dhawo ashike payife oya taambako omuthigululwakalo godhi Europe gwokulya nuusindo noofoloko taa lile piitafula nokiipundi.

Opuna omaludhi ogendji giikapa, pena iikapa iitiligane, iikapa iitokele nosho wo iikapa iishunga. Iikapa ohayi ningi omatindi mevi go omatindi ngoka ogo ne haga liwa.

Omutoko gwaa tiligane ogu hole okuninga omahitililo konaakono. Nolundji nopendji oto yaadha yeli momithitu miikunino yiinamwenyo nosho tuu taya konaakona nkene eshito lya nampongo lyoopala lyoopalelela.

Oohi odha shitwa hadhi vulu owala okuhupa momeya nuuna dha zi mo dhe ya komutunda ohadhi vulu ngaa okukala ko ethimbo efupi inaadhi sa, ashike shampa dha ningi ko ethimbo lya piitilila, ohadhi si.

Aamuni yoohi yamwe uuna eteyo lyoohi lyathikana, omeya ohaga vulu okukuthwa mo mokandombe koohi opo oohi dhikwatwe mo nuupu. Ngele omuna ndhono inaadhi koka ohadhi shunwa mo, mo tamu tulwa ishewe omeya.

Momeya omuna iimeno yamo, mbyono hayi hupu nawa kaapena uudhigu washa. Ngaashi omavo, omanenge, nosho tuu. Yimwe yomiimeno ohayi liwa, yo yimwe ihayi liwa.

Uuna aantu yena iituthi yomaludhi gi ili nogi ili ohaya vulu ne okuhiila yaka ningile iituthi yawo moohotela osho wo momahala gokuningila iigongi. Ohaya kala ne yahiila wo mboka taya vulu okuwapaleka nosho wo okuteleka oondja dhoshituthi.

Uuna wi iyadha wu na iimeno iishona pethimbo lyokwenye mpono omutenya hagu kala gwa lula noonkondo adhihe, ohashi kala oshiwanawa wu ningile iimeno yoye etala, opo iimeno yoye kaayi kale tayi dhengwa unene komutenya sha pitilila.

Uuna etango tali piti nenge tali ningine ohali kala lya sheneka nawa unene ngele to li talele kombanda yoondundu, oshoka oho kala wa tala uutiligane wetango nkene wa sheneka nawa kombanda yoondundu odho tuu ndhoka.

Iinamwenyo oyindji mbyoka yina ooniga, ihayi valwa nadho ashike ohadheende tadhi koko sho oshinamwenyo tashi koko. Osho wo ompanda, ompanda nayo ihayi valwa yina oniga, oniga ohayi ka mena yo tayeende tai kokele pamwe nompanda.

Embakumbaku olyo osheenditho shoka hashi longithwa iilonga oyindji unene muunamapya ohali longithwa okunana omashina, okunana iipululo, okunana omamwitho gokuteta omwiidhi niinima oyindji yagwedhwapo.

Uuyimati mbono uutoyetoye wo uuwanawa nuuhokithi okutalwa momeho ano mbono hawu ithanwa uustrawberry ohawu mene kuumeno uushushuka no hawu kala uutilingane wo ohawu liwa née.

Uuna Shiyenga shaNangombe yega dhenga pevi, ohe etelele uuwanawa nuuwinayi., ashike uuwanawa ohawu kala owundji, sho shimwe shomuyo efundja. Efundja ndyono hali tweetele osheelelwa, lyo ishewe ohali tondokitha omeya opo gaye kiitopolwa hoka inaaku mona omuloka nawa nawa.

Opena oshihwa shono hashi imi oondhilewu. Dho oondhilewu odha simana noonkondo oshoka ohadhi longithwa mokuninga iinima oyindji, ngaashi iikutu yimwe oya longwa miilapi mbyono ya ningwa moondhilewu. Ohadhi longithwa wo mokuninga uunima woku opalekitha momakutsi nosho wo iinima oyindji.

Aaholi yuushitwe otwa adha taya ende nokutalela po omahala ngono ihaaku endwa naanaa ngaashi moondundu , miihwa nosho tuu, opo ya vule okuninga omahitililokonaakono gopaumwene nande gopoloyeka yontumba.

Momuthigululwakalo gwaawambo omuna oshikunwa shono shasimanekwa noonkondo nohashi ithanwa omalovu giilya. Omalovu giilya ohaga ningwa miilya iitiligane. Ohaga humbatwa kaakulukadhi miiyuma nande moondjupa dhomalovu.

Egwo lyomeya unene ngaashi moNamibia ohali adhika kegwo lyomeya koRuacana oshowoo kegwo lyomeya kEpupa. Unene ngele owaadha omvula yaloka nawa . Omeya ohaga kala taga tondoka noonkondo.

Aamuni yomayi ohaya landitha oondjuhwa ndhono nkene dhashitwa odha opalela okuvala omayi . Ohadhi pewa nee iikulya mbyono tayi gandja iitungithi yokutu yagwana nawa opo dhivule okuvala omayi ogendji ngaashi tashi vulika.

Oongombe oonkadhi dhoondema opo dhi vule okukala dhi na oonkondo nawa, dhi vule okuninga omapunda nokuvala uunimona wu na uukolele dho dhi kale tadhi vulu kukala dhi na omahini nawa, ohadhi pewa nee iikulya mbyono yi na uundjolowele.

Uuna wa adha pomayendelo pena omeya ohapu vulu ohapu vulu okuningwa omayendelo gaantu nenge giihauto ngono hagi ithanwa nee ontopa opp aantu Kaya ka kunduke ,yavule owala oku enda kombanda yomeya ogo tuu ngoka.

Aamuni yamwe yoondjuhwa inayanongela kutya kashishi naana oshiwana opo oondjuhwa dhi kale dha ndumbalalekwa moshikuku shimwe, oshoka shino ohashi eta opo oondjuhwa dhi se uupyu kadhi kale dhina ehala lyaandjuka nawa lyo ku enda sho ohashi eta omiki.

Omenye oyo oshinamwenyo shomokuti. Shono sha longwa oshikwaya oshitsimine mepunda. Oshina nee ooniga oohupi dhi itaalela. Omenye oyili nee oshihakanwa shiinamwenyo yomokuti ashike nande onga wo oshina ondapo.

Embakumbaku olyili onga oshiyenditho noshilongitho shasimana muunamapya. Oshoka olyo hali nana iipululo yokupulula, ohali vulu woo okuyungula, ohali vulu okunana omashina goku teta omwiidhi, goku yungula nosho wo goku teya.

Aanafaalama oyena omikalo odhindji dho kutekela iimeno ngaashi puna omukalo ngoka gokushashamina. Omeya hagazi momunino guuka mombanda gotaga galuka mo ne mombanda geye gashashamine iimeno.

Omambakumbaku gokupulula ogeli omaludhi ogendji, opena ngono haga kala gena omatemo gokuteta omwiidhi, po opuna owala nga gokuyelekanitha nokunyanyula iithilukutumbe yomevi nosho woo okuninga oondjila mevi lyivule okukunwa.

Momuthigululwakalo gwAawambo, moshigunda ihamu kala oontsezi dhi vulithe pu mbali, ohamu kala owala ontsezi yimwe. Ontsezi oyo nee hayi londo oongombe oonkiintu opo dhi vule okuninga omapunda, dho dhi vule okuvala uutana.

Monalenale manga inaakuya omambakumbaku go kuyungula oshowo uushina woku yungula, aantu okwa li haya yungula iilya nomihi, yo tayi yelwa noontungwa, etutu tali ikalele, yo iilya tayi yi moontungwa.

Eshito lyaNampongo ekumithi noonkondo olundji nopendji uuna waya kefuta oto adha omamanya galonga nande tohala kutya ogahongwa komuntu ashike ashike osho owala gashitwa nande gakweywa komeya nokomamanya omakwawo sho taga idhenge kumwe.

Opena okadhila hono ka longwa konyala kafa ehwiyu ashike ko okashona kehwiyu. Nedhina lyako oha ka ithanwa nee kutya oKakulu. Okadhila hano ihaka ende omutenya ohaka ende unene uusiku.

Ondjima oshinamwenyo shono shashitwa ambala shife omuntu, oshoka owala sho shatulwa uukwatya wawo, wa yooloka ko kwaamboka womuntu. Ondjima ohayi vulu okukala mokuti, yo ohayi vulu wo okutekulwa, ndele tayi kala yina omikalo dhopaantu.

Onkalo yombepo osho wo ookemikala adhihe ndhono hadhi etwa kombepo osho wo komvula, ohadhi eta opo omamanya gangumuke noga vule okuya molupe ndono kaagali nale.

Aawambo oyena omagadhi gawo goshiwambo ngono hayega ningi moongongo ohaku tiwa nee ondjengo. Omagadhi ngano ohaga kuthwa momahuku goongongo nohaga longithwa nee okutulwa kiiyelelwa .

Opu na omukalo ngono gokutekela iimeno hagu longithwa nohagu kwathele, opo aantu kaya longithe omeya ogendji, oshoka omukalo nguka omeya ohaga ndonda pomunino taga ndonda gu ukilila owala poshimeno, ha hala alihe hali tekelwa oompo owala pu na oshimeno.

Pethimbo lyomuloka ano uuna shiyenga sha nangombe hayi tilile omeya pevi ga gwana nawa iishana, omakuti, oofuka ohadhi kala dha ziza nawa oshoka iimeno otayi mono omeya ga gwana nawa.

Omilonga ndhono hadhi kala dhi li mombuga, ano ndhono hadhi kala dhi li kominkulofuta ohadhi vulu okukungulukila momeya gefuta. Ohapu kala nduno pu na ekondjithathano pokati komeya gefuta nomeya ngono gomulonga nohapu ithanwa kutya omulungu gomulonga.

Opena aantu mboka aanawino moku opaleka nawa oongulu dhiituthi, dhiigongi nosho tuu. Olundji nopendji oho adha uutaafula wayalwa nawa, pena uulapi watonywa nawa niikwakulilwa yatulwapo nawa pamukalo omuwanawa.

Omahala gamwe ngono haga tengele omeya haga kala gena onguwi, ndjono hayi kala yili kombanda yomeya. Onguwi uumeno nee mbono hawu kala wuli kombanda yomeya, thimbolimwe oho adha nee wa pepelwa kombinga yimwe kombepo.

Uuna wuli mefudho nando wamona ethimbo nando wahala oku kiyuvitha nawa ngweye nofamili yoye oto vulu okuya komahala ngono gayelwa yelwa, omahala ngono omanawa kakunawe hono to vulu oku kala toli uukulya uwanawa, tothuwa nawa ngweye toyogo omeya goye.

Monamibia omuna etyapulo lyomithigululwakalo ndono hali dhanwa uule woshiwike . Oto adha nee ngaashi omuhoka gwaawambo tagu tyapula oshiwike shono yazala iikutu yawo yomuthigululwakalo oshowo taya kutha ombinga miinima yomuthigululwakalo.

Oonyanga oontiligane odha tseyika mo nawa kutya odhina omauwanawa ogendji. Ohadhi vulu okulongithwa mokuteleka omihoka noshowo mokuteleka iikwasilayi yiikwamboga. Odhina uundjolowele oshoka ohadhi panga omikithi dhi ili nodhi.

Aailongi mbono taya ilongele shina sha nuunamapya nuuniimuna nando mbono taya ilongele uulongi ashike otaya ka longa oshilongwa shono shuunamapya nuuniimuna. Ohaya kutha ombinga mokukuna noshowo okutonatela iimeno.

uuna wa adha ekodhi lya sa ondjala oto adha tali tuka li li puupepi nevi, opo li vule okumona iihakanwa yalyo mbyono tali vulu okuninga iikulya ngaashi oondjuhwa, omayoka niikwawo oyindji.

Iinamwenyo ohayi vulu oku iyulukila ohole ngaashi nana aantu, oto adha puna ekwatathano ewanawa lyopayihole pokati koshinamwenyo oshikiintu noshinamwenyo oshilumentu.

iimeno ihayi pumbwa unene okukala ya mena ya thinana. Ohayi pumbwa okukala ya andjuka, opo yaa kondjele oonte dhetango noshowo iitungithi mbyoka tayi zi mevi, onkene uuna yi li mumwe ohapu pumbwa okutudhwa yimwe yi ka tsikwe palwe nande yi ekelwehi.

Muuyuni wonale nale oku yula oohi okwa li iilonga yaalumentu, ashike methimbo lyongashingeyi, ano methimbo lyehumo komeho nethimbo lyuuthike pamwe, oohi oha dhi vulu oku yulwa ku shaangoka, mwakwatelwa woo noomeme.

Opuna aayendi naalondi yoondundu oha yeshi ningi nee onga oshitopolwa shomayidhewulo nenge oshitopolwa shomathigathana, ano tutye owuli uudhano mono aantu haya ningi omathigathano, ya tale ngono ta londo puule, nande meendelelo.

Okutelekelwa ondjuhwa yuudha momuthigululwakalo gwAawambo ogo gu li edhindhiliko lyesimaneko. Uuna megumbo tamu ya aayenda ya simana ohaya telekelwa ondjuhwa yawo yuudha taye yi falelwa noshimbombo yi li metiti nenge metemba.

Uuna omvula ndjono ku na omuloka gwatya shoo, aakalimo yomiitopolwa mbyono ha mu kala efundja oha yi imonene ondjo yoshimaliwa mokukwata ngaashi oontangu opo ya vule okulanditha nosho wo oshiyelelwa shawo ya vule okulya.

Olundji aasamane oto adha taya inyanyudha nokunwa iikolitha ngaashi omaviinu nenge to adha taya nu omalovu ngono omalulu ngono haga pumbwa owala okunuwa momwaalu omushona.

Egulu unenen tuu uusiku ohali vulu okulunduluka shi ikwatelela konkalo yombepo osho wo kethimbomuvo. Olundji nopendji oto vulu oku adha oonyothi dha ndumbalala nenge ku na oshinima kegulu shono itaashi vulu naanaa okufatululwa kutya oshikwashike.

Aanafalama mbono aashona naambono yopokati ohaya vulu okulongitha okashina hono haka vulu ouvundakanitha uuhoho, okunyanyula noku elekanitha evi. Okashina hano ohaka longo nee haka tulwa omahooli.

Omakakata iimeno mbyono ihaa yi pula omeya ogendji, opo yi koke. Oha yi vulu oku mena nawa, noku hupa nawa nando pokuma kape na omeya ga gwana, oshoka kayi na omafo, oya longwa nale yi na omeya kuyo yene.

Omakende olwo okudhi lwoohi ndhono hadhi kala momeya omayelele . Olundji otodhi adha miishana oshowo mpmilonga. Ihadhi koko dhininge oonene ohadhi kala ngaa owala dhili pokati .

Iinima mbyono iikulu mbyono itatu longitha we twaana ompumnwe nayo olundji nopendji ohayi

Ondjuhwa yatelekwa yuudha ohayi tandwa kombunda opo muvule okukuthwa iinima yomela, yoyi vulwe okuyogwa nawa. Ohaku tetwa omanyala oshowoo omutse, yo tayi telekelwa nawa. Ohayi vulu okulongekidhwa pamikalo dhayooloka ngaashi oya pya momeya, oya mbakwa nenge oya kangwa.

Omukalo ngono gwoku tekela gwomeya taga ndonda, omukalo ngono hagu kwatele po omeya. Omeya ohaga tondoka nee mopayipi, taga piti nee muumbululu gu uka moofoola, omanga iikunwamo yili nee pokati koofoola, yo tayi tekelwa nee pamukalo nguka.

Kafute kanelanga ano shinime shawakemba nedhina limwe hakutiwa onkoshi ano mwene gokuti, osho oshinamwenyo oshikwamakaha, oshinankondonkondo shivule iinamwenyo iikwamakaha ayihe.

Uuna wuna ofaalama yoohi owapumbwa okukala wasa oshimpwiyu opo oohi dhoye wukale aluhe wedhi pa iikulya yagwana. Owapumbwa nee okundhindhilika kutya uuna wuna oohi dhithike polmwaalu gontumba oha dhi pewa iikulya yithike peni.

Oweshi tseya ngaa kutya otovulu okukuna uumeno woye mbono uushona inoo wu kuna mevi? Uumeno mbuno owakongelwa nee omukalo gwoomunino ngono hagu tulwa evi gwo ihagu pula nee omeya ogendji opo muvule okukunwa uumeno uushona, ngaashi uumeno mbono uustrawberry.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinenenene noshi nankondonkondo muuyuni . Ondjamba oya shitwa nuukwatya inayi fa iimaliwa iikwawo. Oyina etende yo oyina omunkati. Ohayi longitha omunkati oku teya iihwa yo yi vule oku lya oshowo oku nwa omeya.

Oongala dhomwenyo odhili ha dhi longithwa iilonga oyindji noonkondo . Ohandhi longithwa onga omagano ,oha dhi longithwa piituthi yi ili no yi ili yonyanyu noshowo yomaluhodhi.

Opuna omambakumbaku ngono gokuyelekanitha evi. Ohaga tatula omamanya noshowoo okutudhamo iigwanga aihe. Ohaga yelekanitha woo iidhilikutumbe aihe mbyoka tayi adhika mevi. Evi ndino ohali longekidhilwa okukunwa kehe shilwe.

Uuna Shiyenga shaNangombe ye ga tilila pevi, elundu ohali kala lya nyanyukwa. omwiidhi oshowo omiti dha ziza nawa niinamwenyo yaKalunga ohayi kala tayi paluka nawa, oshoka iikulya oyi li po ya gwana.

Oondhila odhindji ihadhi toka omayoka, oshoka kudho omutondi omunene ko kombinga onkwawo onyama kuyo. Ohayi kondjitha nee omayoka poompito odhindji ohadhi yi yambula po nomanyala gadho ta yiyi mombanda yo tayi lyi ethele pevi, sho tali kathika pevi olyasa yo ondhila tayi galuka yiye yi vule liyi lyepo.

Oombaka odho oondhila ndhono dha shitwa dhi na omaukwatya ge li gaali. Ohadhi vulu okukala momeya nosho woo kondje yomeya. Ohadhi vulu okuhupa nawa momeya nosho woo okuhupa nawa kondje yomeya.

Opena oondundu dhomaludhi nomaludhi. Opena oondundu ndhono hadhi kala dhaziza nawa kombanda yadho kwa mena iimeno ngaashi omwiidhi nuumuti, po opena oondundu ndhono hadhi kala dha kukuta.

Omukalo goku teta iitayi komiti ndhono dhakoka nale oku dhitsika ogo omukalo gokwiindjipaleka iimeno shivulithe oku yi kuna okuza moonkenya. Omukalo nguno omwaanawa oshoka ohagu etitha iimeno oyo tuu mbyoka yiime mbala.

Omolwa uuteknika iinima oyindji oya ningwa iipu ngaashi puna eshina lyono lyoku opaleka momapya, eshina ndino ohali tete nee omwiidhi niigwanga tali yi halakanitha nawa yo yi vule oku kukuta, yo ohayi vulu woo okuninga uukambi nenge uumuta yi vule okuliwa po kiimuna.

Uuna wuna oshikunino shiikwamboga, owa pumbwa okushi opaleka nawa opo wu vule okukutha mo iigwanga ayihe. Opo ya kale tayi nanathana iikulya oshowo oonte dhetango niikwamboga yoye.

Aaningi yiikunino paife oya huma komeho , ohaya siikilile iimeno yawo momuzile noshowo taya tulamo uuyelele wa gwana nawa opo iimeno yaapyepo komutenya yo yikale ya gamenwa kuupuka.

Oshinamweyo oshile muuyuni ohashi ithanwa onduli . Onduli oya longwa nee yina omagulu omale ,nando waadha tayi nu omeya ,omagulu gayo oha giitonyo . Yo oya longwa woo yina ,othingo onde ,opo yi vule oku adha nawa omiti ,yi vule okulya omafo .

Oohi dhaKashiwambo, ano oohi ndhono dhokomilonga, ndhono ihaadhi vulu okukala omeya omalulu, ndhi dhi na oombenzi, ohadhi vulu okumunwa nokutekulwa. To dhi kongele okadhiya koye ngwee mwene, to dhi tula mo, to kala ho opaleke mo, noku dhi pela mo iikulya dhi vule okwiindjipala.

Mombuga ohamu mene iimeno lela iishonashona, iimeno mbyono hayi vulu okuhupa pomahala pwakukuta ano omahala gaana omeya. Iimeno mbyono yina omidhi omile, havulu okukutha omeya mevi noshowoo iimeno mbyono yalongwa yina uumbululu mbono hawu pitile ombepo nomeya wuli pombanda nohayi thipi omeya nomafo gayo.

Miilongo oyindji yokuumbugantu waAfrika, ngaashi moshilongo Namibia, ohamu adhika omakulumanya ngono olundji haga kala ga ninga ongonga, omolwaasho ga dhengwa konkalo yombepo, omeya, omutenya nosho tuu.

Embungu olyo oshinamwenyo shomokuti, shono hashi itekula mokulya iinamwenyo mbyono shi sinde. Aawambo ohaye shi tanga nee kutya: "Oshimbungu oshikwanelago shaadha omeya metemba, ga thigwa mo kuutana nokiikombo yongula."

Oshingulu osho shimwe shomiimamwenyo mbyono yina omakondo gapandjuka ashike ihashi ekeshele . Ohashi atekulilwa nee onyama yasho. Oshina nee onyama ndjono hakutiwa onyama ontokele noyili yapumbiwa noonkondo.

Pomahala mpa pu na omilonga, aantu ohaya kutha ominino dhomeya, haye dhi kutha momeya opo ye dhi fale momapya gawo, ya ka vule okutekela iimeno yawo. Ominino ndhino ohadhi tsuwa nduno oombululu, omeya taga tondoka nduno ga landula oondjila mpa pwa kunwa iimeno.

Ngaashi monooli yoshilongo Namibia, omuna omagumbo gomiti. Omagumbo ngano ohaga ningwa nee noondunda dhoomwiidhi, poompito odhindji oondunda dhoomwiidhi ndhono oto adha nee dha dhikwa niiti ya kambwa.

Oondjuhwa, odho iitekulwa namwenyo, iinamwenyo ano mbyono hayi tekulilwa, onyama yawo, oshowo omayi. Oondjuhwa ohadhi vala nee omayi ngono haga vulu okuliwa, oshowo okulandithwa, oondjuhwa ohadhi vulu wo okulandithwa onga onyama, nando dhina omwenyo.

Ondjundo yomeya uuna taga tondoka oya nika oshiponga noonkondo. Olundji nopendji pomatondokelo gomeya oto adha evi lya kungululwa po nomamanya ga kwegwa nenge ga ngumunwa.

Ombuga ehala mono ihaamu vulu okumena naana iimeno shaambyoka oshoka omwa kukuta. Kakele kaashono oshimeno ngaashi shoWelwitchia ohashi vulu okuhupa nawa mombuga oshoka sho ohashi mono omeya gasho okupitila komafo, uuna omume ya gwa omafo ohaga nana nee omume ndjo.

Omahala goonzo dhomeya, ogo omahala ngono omawanawa, nomainyanyudho. Oshoka ohapu kala pu na eimweneneno, omuntu ngoye to tyapula uushitwe wa tala iimeno nomeya.

Oondundu okuza pethimbo lyuutalala shuuka mokwenye ohadhi kukuta noonkondo kehe okaima kelimo okameno kontumba ohaka kukuta thiluthilu eta mukala mwamwena mwafa mwaana nande omwenyo gwasha.

Opena omaludhi geli gaali goonyanga pena onyanga ontokele noshowo onyanga ontiligane. Oonyanga ne ndhino ohadhi opala okulongekidhwa miikulya yi ili no yi ili ngaashi onyanga ontokele ohayi opala nawa miikwanyama yo onyanga ontiligane oha yi opala miikwa silaye.

Moondundu ohamu adhika omamanya, ano omamanya ngono go pawushitwe ga ningwapo konkalo yombepo. Oha gakala nee gatholo mwapo momi tholomo dhiili no dhiili, gamwe ogeli ngonga, gamwe ogafa gena omakololo nosho tuu.

Okumuna oondjuhwa oku li lela thimba yi na ongodhi muuyuni wopaife, oshoka aanafaalama oyendji ohaya munu oondjuhwa dhokulanditha. Okulanditha dhi na omwenyo, okulanditha onyama nosho wo omayi gadho.

Oohotela ndhono dha dhenga mbanda muuyuni. Ohadhi kala dha tungwa dhina omahala giikalekelwa. Omahala ngono otoga adha gena uupundi uuwanawa, gena uundombe wokuyogela nosho tuu.

Uuna wuli omunafalama gwoohi owapumbwa okusila okandombe koye koohi oshimpwiyu oshoka otamu vulu oku iteyela ombahiteli yontumba nenge uuvu wontumba mbono tawu vulu oku etela oohi dhoye dho dhi vule nga nokusa.

Oondhila dhomomeya ohadhi ende tadhi tala mpoka pwa lokwa nawa tadhi tala omadhiya, omatale noondama ndhoka dhi na omeya ga gwana nawa, opo dhi vule dhi lumbe moka dho dhi vule okuninga iihandhila yadho nokuninga omayi gadho.

Oohi ohadhi munwa nomikalo odhindji methimbo lyongashi ngeyi, ngashi omikalo dho paushitwe osho wo omikalo dho pawu nongononi. Oohi otadhi vulu oku kuthwamo momatale dho dhi vulu oku tekulwa noku landithwa.

Uuyuni sho wa huma komeho, opo wuthaneke nande ondolopa yontumba ino lumbwa oku londa koshinima oshile ndele owa pumbwa owala okathano hono haka thaneke keli mombanda shako ohaka wilikwa owala komuthaneki notaka vulu okuthaneka kehempoka ahala ka thaneka.

Aanafaalama oyendji miilonga yomu Afrika oyena iikwatelwa yi ili noyiili yokukwatela iilikolomwa yawo. Miilongo yimwe aakulukadhi oto adha nee yena iimbamba wawo mbyono hayi kwiinimwa pombunda mo omo ne haya tula iilikolomwa yawo yomomapya.

Kaandje osho oshinamwenyo shomoludhi lwiinanwenyo iikwamakaha, ohashi li nee onyama sho shene oshihole momakuti, ohashi li nee onyama, ohashi vulu oku kwata uuyamakuti uushona kusho shene nande okulya onyama ndjono ya thigwapo kiiyamakuti iinene.

Ope na oongombe ndhoka hadhi tekulilwa omahini. Omahini ohaga vulu okulongithwa gwomunya, ga otekwa nenge ga hikwa. Omahini ohaga vulu wo okuningwa omagadhi goongombe nayikwawo ya gwedhwa po.

Uunamapya owa ninga oshikondo oshinene shomahupilo. Aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeno muunayilona uuluudhe nenge muupoto wiimeno, opo ya vule oku ka landitha kwaa mbono ya nyengwa okukuna yoyene.

Oomboga dhopashinanena odho oludhi lwiikwamboga mbyono hayi kunwa okuza monkenya. Ohayi kunwa, tayi koko, nasigo yaninga onene yivule okuliwa. Ohayi kala yina yina omidhi, yo tayi kala yina okangundu komafo ngoka haga liwa.

Aafrika inaya hala oku dhengela pevi omithigululwakalo dhawo sho osho olundji nopendji oto adha omahala ngono goku inyanyudha, omahala ngono omuntu ho vulu oku lalamo ngoye to futu ga tunga oondunda dhawo shi ikolela komuthigululwakalo goshiAfrika.

Oondjuhwa dhoku muna odha tegelelwa dhi kale pehala pwayela nawa, dhina iiikulya nomeya ethimbo alihe, opo dhi vule oku koka nawa, dhi gandje omayi nonyama.

Iikulya mbyono yili ya simanekwa kaAwambo osho oshimbombo, ekaka nondjuhwa, otwaadha ne megumbo ngele mu na aayenda oha pu telekwa iikulya mbyono itatu oshimbombo, ekaka nondjuhwa.

Ehumokomeho olya ninga oshikondo shuunamapya shi kale tashi longo nawa nuupu. Ngaashi okutekela iimeno hayi tekelwa momikalo odhindji ngaashi okushashamina iimeno omeya taga pombwa kokashina opo ga vule kushasha piimeno

Uutekinika owo eyamukulo koompumbwe odhindji, aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu. Unene ngele tashi ya kokuteta nokulongekidha omwiidhi, oshoka ohaya longitha omashina ngono haga nanwa koombakumbaku.

Iimeno nayo oyi na uumbete wawo. Uumbete mbuno ohamu kunwa oonkenya, tadhi koko. Nuuna uumeno mbono wa za moonkenya wa koka, ohawu vulu okukuthwa mo, opo wu ka tsikwe mpoka wa nuninwa.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomo ludhi lwiinamwenyo yi kwamakondo inaga pandjuka, iinamwenyo oyo tuu mbika ihayi ekeshele. Oshinamwenyo shino oshina omakonda omluudhe nomatokele sho oshinamwenyo shino oshomihwa ihashi kala paantu.

Uuna efuta lyapindjala makuthikuthi gefuta ohagi inyenganyengitha omamanya noku gadhenga kumwe ohashi eta nee opo omamanya gatatuke go gamwe gagwegwe ee taga ningi uumanya uushona wuli momitholomo omiwaanawa.

Otuna omaludhi geli gatatu giitowalekithi mbyono hayi ithanwa eepepe tuna eepepe oontiligane, oonshunga noozizi ohadhi longithwa oku eta ezimba ewanawa momu hoka.

Oshipululo shopeke shopashinanena, oshipululo shono hashi longo kokashina hono haka yi omahooli, shampa nee ka tamekwa ohaka pulula nee omuntu e ka kwata, oye mwene te ka longitha kutya okwa hala ka pulule taka zi peni nota ka hulile peni.

Omulavalava ogo omukalo ngono gokukwata oohi, onete ohayi tulwa ya shigakana momeya nuuna ne noohi tadhi inyenge okuza kombinga ndjika dhuuka kombinga onkawo ohadhi ka ka tele monete moka.

Miilongo oyindji omuna iikunino yuuhilili, mono uuhilili hawu kunwa, tawu tekulwa nawa, tawu silwa oshimpwiyu opo wu vule okukalandithwa noshowoo okuliwa.

Egwo lyomeya olyo omukalo ngono taga tondoka tagazi pombanda guuka melambo hashi ithanwa nee ego lyomeya, ngaashi moNamibia egwo lyomeya olili koRuacana.

Okutekela iimeno kuumeya tawu ndonda oku tekela hono hà kweeta omeya ga kwatwe nawa. Ihaku hepitha omeya nande omeya ohaga ndonda guukà poshimeno.

Shitunda nohedhi shilongo nomukalo gwasho. Aawambo oyena wo omuzalo gwawo ngono hagu ulike mo uukwatya wawo nomidhi dhawo. Aakadhona ohaya zala nee oondhelela, omihanga, oonyoka nosho tuu omanga aasamane haya zala oohema dhoosheshele noshowo omagala goondjeke.

Opu na omaludhi ogendji guundombo, ashike ogendji ihaga liwa. Opu na nduno okandombo hono okayimati haka liwa. Okandombo hono ohaka mene, ohaka liwa nohaka vulu okuningwa omeya giiyimati, osilaye niinima oyindji.

Opu na omikalo odhindji dhokukwata oohi momilonga ashike unene omukalo gwa simanekwa okukwatitha oonete. Oonete ohadhi kala omaludhi ga yoolokathana opu na onete ndyono hayi kala ya mangelwa kusha opo wu vule okuyotola momeya ngoye to vulu okuyotolamo oohi dhoye dhomwaalu gontumba.

Aathaneki yuualita nande mbono haya tala iinano pokati komahala nomahala , ohaya longitha oshilongitho shono haku tiwa oshilongitho shoonkuvundatu shono hashi mete iinano pokati komahala nomahala.

Moshikondo shuunamapya omu na omukalo ngono gwa talika ko guli dhingi moku meneka nokukokitha iimeno, omukalo nguno goku ninga egumbo lyiimeno iimeno ohayi Kala yili megumbo tayi mono uuyelele wa gwana wa dhindwa nawa, omeya ga dhindwa nombepo ya dhindwa nawa.

Kuuyuni oku na omukithi hagu ithanwa Malaria ngono hagu etwa koomwe oonkintu dhono odho hadhi humbata ombuto ndjoka yo Malaria. Onkene aantu olundji nopendji ota tu kunkililwa opo tu lale moonete opo tu yande okulika koomwe, tse tu humithe pevi omukithi go Malaria.

Oondundu odhili pamaludhi ogendji. Ngaashi nee pena oondundu ndhono hadhi kala dha kukuta thilu thilu mudho ihamu vulu okumena nando iimeno yasha odha kukuta owala.

Oombaka ikwamawawa ndyono hayi vulu oku hupa nawa meni nokondje komeya. Ohayiya nee kondje yomeya oku yanga yo tayi yi momeya yika yonge, yiki ikuthe uupyu. Ohayi tekulilwa nee onyama yawo noshowo omayinyanyudho.

Ehala lyoNamib Naukruft oha li hili aatalelipo li li moshilongo Namibia moshitopolwa Erongo, olyi li ookilometa 36 oku za mOmbaye. Uuna to hingi oto vulu oku hinga po okuza powili netata sigo oowili mbali lwaampo.

Uuna wa ya pehala yontumba unene ngaa poombelewa dhontumba moshilongo Namiba, ohapu kala pu na omapandela gatatu; epandela lyoshilongo, epandela lyombelewa ndjoka nenge lyoshiputudhilo shoka noshowo epandela lyiigwana yahangana yaAfrika.

Aantu mbono yena omapya omapu go ka gena ongwena, ohaya longitha mbakumbaku gokupulula ngono ena omatemo haga ithanwa omatemo gongalo. Opo a vule okupulula nawa evi lyi lalakane lyo lyi vule okukunwa.

Esipili olyo limwe lyomiipumbiwa yomegumbo. Oto vulu okutula esipili ngaashi mokombitha opo wuvule okumonenamo kehe shimwe okuza koshitaafula shokulila, kiikwatowalekitho yoye noshotuu.

Onkoshi onkiintu, oyo onkoshi ndjono hayi vala uunimona noku etapo oonkoshi oonkwawo. Oyashitwa ya yooloka koonkoshi oondumentu oshoka onkoshi onkiintu ihayi kala yina omangwafufu.

Pomahala ogendji gomavululukilo oto adha puna ngaashi uupundi woku kuutumba nosho wo uudhanitho wuunona ngaashi omakwilika nuudhanitho mbono uunona hawu vulu okulonda noku thenunuka ko.

Aanafalama aanamakoto ohayi ipungulile omeya gawo pethimbo lyomvula tayi loko opo ya vule okuya yeye yega longithe ethimbo omvula ya sheka, ohayeshi ningi pomikalo dha yooloka yamwe ohaya longitha uundama womevi mono haya tula ko omapulasitika omaluudhe kohi nenge ya tunge ko kohi yo taya tula mo omeya opo ya vule okuya ya tekule iikunino yawo pethimbo omvula ya sheka.

Omeya uuna ga lokelwa mondama komvula ohaga kala gena oonyata nomakako ogendji . Opuna nee omikalo odhindji dhokuyeleka omeya ngaka . Omeya ngano ohaga dhindwa nee manga ta mu kuthwa uuyagaya nuukwapuka auhe opo ga vule ga ka tulwe omiti ga vule okukala goopala okunuwa kaantu .

Omuthigululwakalo noshinanena ohayi vulu okulumbakanithwa mumwe opo ye etepo oshinima oshiwanawa ngaashi uuna twaadha ondunda yatungwa nekuma yo tayi tulwa omutala gomwiidhi, tayi opalekwa nawa nuumwiidhi kutya owo pamuthigululwakalo nenge wopashinanena .

Aanafalama yoohi oya kongapo omukalo ngono omwaanawa goku gamena uundombe wawo womeya kiiyagaya noshowo kiinima ndyoka inayi pumbiwamo mundombe. Omukalo nguno ogwoku tulako ne okanete kombanda yomeya.

Oohotela odhindji noshowo oondunda dhono dhoku hilwa ho lala mo esiku mdono ngoye to futu, ohadhi kala dha tungwa pomahala omawanawa ngaashi to adha ya tungwa komukunkulo gomeya, mono aayenda taya vulu okukala ya kuutumba puupundi taya dhengwa kokambepo, yo taya tala omeya.

Opena omagumbo ngono, hagakala gatugwa komikunkulo dhomilonga, opo aakalimo yomomagumbo mono yakale yeli pehala mpono, taya vulu okunyanyudhwa kokutala omeya noshowo okutya pula eshito.

Oomahala ngono haga lokwa nawa oohwaadha puna iimeno yathita. Nolundji nopendji, ootwaadha owala pena okandjila hono hapweendwa kaantu nando kiiyamakuti. Nolundji otwaadha aantu hayasisila nokuli mokati kiihwa.

Moshilongo Namibia , konyala kehe gumbo lyomiti olina oondjuhwa. Oshoka oondjuhwa odha talika ko ooshima shasimana . Ohadhi dhi pagelwa aayenda, dho ohadhi kutha woo aanegumbo omukaga.

Iilonga paife ihayi longwa we komake, ihe ohayi longwa nomambakumbaku. Komambakumbaku ohaku vulu nee okutulwa iipululo yokupulula, okuyeleka momapya, okukuna, nosho tuu.

Aatalelipo una taka talelapo miikunino mono hamu kala iinamwenyo yomokuti oha kala ne yena oohauto dhono hadhi longithwa kaatalelipo opo yavule oku monako nawa noku thaneka oomafano gawo ngaashi tashi vulika.

Momahala pgendji ngaashi moombuga nande komunkulo gwefuta hono kuna evi ndono lyehevi olindji, okuna oondundu dhomavi, evi nee ndono lyehekevi lyagongelwa kombepo tali ningi nee ondungu.

Ekodhi olyo limwe lyomuudhila. Ekodhi ohali mono nee iipalutha yalyo okulya uudhila uushona, oondjuhwa, omayoka, omazinyo na kehe shimwe shoka tali vulu okwi ipalutha nasho. Ohali valele nee omayi galyo kiihandhila komiti lela dhomuule.

Momapya ohamu zi iilikolomwa yomaludhi gi ili no gi ili mbyoka hayi palutha oyene yomagumbo noshowo aanegumbo yawo. Ohayi gandja wo iiyemo una ya landithwa. Momapya ohamu zi nee iilikolomwa ngaashi Iilya, Omahangu, Omakunde oku tumbulapo ashike yimwe.

Aanawino moku kuna iimeno ohaa gandja ootundi kwaamboka ya hala okutseya nkene iimeno hayi kunwa. Ohaa gandja nee ootundi koo handimwe nosho woo muungundu.

Komunkulofuta ohaku kala kuna uumanya womaludhi nomaludhi , uumanya uuhokithi mokutala . Ohawu kala wathethenga nawa , wo owuli momalwaala gi ili nogi ili. Ohawu longithwa wo oku opaleka pomahala gontumba

Omushila ogo edhindhiliko shesindano momuhoko gwAawambo. Uuna omuntu a ninga oshinima oshiwanawa oha ligolelwa nduno nomushila, kutya otafukula, okwa pita nawa nosho tuu.

Ohemene ehala ndyono hali kala unene lina uuhwa uushona osho woo omwiidhi goku liwa kiimuna. Ohamu talama nee omeya uuna omvula ya loka nuuna omvula ya sheka omeya ngono ohaga pwinemo thiluthilu.

Oondhila ndhono hadhi ithanwa ekodhi odhi li omaludhi nomaludhi. Opu na nduno ekodhi ndyono eluudhe etookele komushindi noshowo komutse. Ohali hupu nduno mokukwata iinamwenyo yomomeya ngaashi oohi, omafuma noshowo uunima uukwawo.

Momagumbo ogendji gopashinanena oshowo momahala gokwiinyanyudha, nomahala gokukala aatalelipo ohamu kala mwa tungwa muna uudhiya woku yoga omeya. Noshowo ohapu kala pwa dhingilwa kuungwena uuwanawa hawu tetwa nohawu tekelwa nuumuti tawu shambula.

Opena iimeno mbyono hayi hupu nawa momahala ngono gena oondundu ngaashi, oshimeno hashi ithanwa ekundu. Oshimeno shino oshina ne oongala hadhi liwa hadhi pakwa po nokuliwa onga oshihelelwa. Oshimeno osho tuu shika oshina wo omafo haga longithwa okuyakula omikithi dhi ili nodhi ili.

Ondjima osho oshi namwenyo shono shi hole oku kala unene moo ndundu no mo mahala mono muna omiti odhindji. Ohashi hupu nee okudja iiyimati, osho wo koku dja uunamwenyo mbono uushona nuu kookayi mbono hashi kutha kohi yomamanya.

Uusila womahangu opo wuye po oha pukala puna elongekidho lyontumba. Iilya ohayi hohwa ne manga tayi tulwa momeya ,tayi yanekwa opo yi vule okufuukulwa yininge ne uusila mboka tawu longithwa miimbombo osho yo mootanku.

Omapungu ogo iilikolomwa yomomapya mbyono ya simana noonkondo, oshoka ohaga liwa manga omatalala nongele ga kukuta oga tsuwa, opo uusila wago wu vule okulongithwa kaantu. Ohaga tsilwa wo iinamwenyo noshowo iikwamawawa.

Aanafalama yamwe yoohi pombanda yuundombe woohi ohaya tula po oshikuku shoondjuhwa yo taya kala owala taya landa iikulya yoondjuhwa omanga oohi tadhi ipalutha niiyekelwahi yoondjuhwa.

Oondjuhwa oondumentuu dhono hadhiithwanwa omakondombolo, odho hadhi londo oondjuhwa oonkiintu opo dhivule okuvala omayi. Omakondombolo nee ohagiigi nee unene kehe kowili otwaadha tagiigi.

Momathimbo gomafudho oshowo momahulilo aantu oyehole oku katyapula taya tyapula nduno taya yotha onyama yo oya kuutumba puupundi wawo ya thuwa nawa yo tayanu iikunwa wawo uutalala.

Ehumokomeho sho tali ende lyu uka komeho aantu otaya ende taya zi konima yesiga oya mona nee kutya otaya ningi omatale nenge ano tutye omadhiya taya kunu mo oohi, yo ya vule oku dhi tula mo, opo yedhi longithe onga osheelelwa.

Embakumbaku olyo oshiyenditho shoku nana omashina ga yooloka ngaaashi omashina goku teta omwiidhi. Opena eshina lyomwiidhi ndono hali tete omwiidhi opo gu vule oku kalongithwa onga iikulya yoongombe.

Okuna okashina hono haka longithwa kaanafaalama aashona nenge muukunino uushona. Ohaka longo nee iilonga oyindji ya yooloka. Ngaashi okulalakaneka evi livule okukunwa, okuteta iigwanga pokati komikweyo dhii kunomwa, okuhalakanitha uuhoho, nosho tuu.

Monale uuhilili owali hawu mene miiheke, momapya omuntu ngoye toyi owala toka toola ashike mongashingeyi, uuhilili ohawu kunwa opo wu vule oku silwa oshimpwiyu wo wu vule oku ka landithwa.

Ongushu oyo oshinima sha simana ngaashi iinima mbyono ya longelwe muuyuni wonale oya li ya longwa ya kola noonkondo ngaashi iikwamatyofa. Oto adha etyofa lya longwa muuyuni wonale, shike etyofa ndyoka oli li pamuthika omuwanwa tali vulu okulongithwa natango.

Mombuga oha mu mene oshimeno shono shi na uutanga wu na omakwega, hawu ithanwa uunala. Oshimeno shino oha shi vulu oku hupa nawa mombuga, oshoka kashi na omafo, ihashi kanitha omeya oku pitila moonte dhetango.

Oongombe dhoontsenzi odho oongombe dha simana noonkondo oshoka odho hadhi londo ,oongombe ookiintu opo dhi vule okuninga omapunda dho dhi vule oku eta po uutana dho tadhi indjipapala ihe.

Uunamapya owuli oshinima sha simana aanafalama ohaya kunu nee iilikolomwa yawo ngaashi omatama. Omatama ohaga kunwa nee taga silwa nawa oshimpwiyu opo ga vule gaka landithwe.

Momuthigululwakalo gwaAwambo omu na ohango yo pamuthigululwakalo, ndjono ha yi ithanwa ohango yiitsali. Oha ku yiwa ne kaakadhoba mbono aakadhoneelela, mbono inaa ya mita, kokutya ano kaa ye na uunona. Ohaa zala ne iizalomwa yoshiwambo osho wo oontungwa.

Oondundu odho ehala ewanawa kaantu mbono yehole omadhewo. Oto adha nee aantu taya londo koondundu taya ningi omathigathano nande talondoko ngaa yemwene ti idhewula ye mwene.

Oontangu odho oludhi lwoohi. Oontangu ohadhi kala nee oonshona. Ohadhi kala nee momatale nomomilonga. Ohadhi vulu okukwatwa noonete. Oontangu ihadhi pumbwa okutandwa oho dhi kwata owla ngoye to dhi yogo nokuteleka.

Omolwa uunongo waatungi ohaya vulu okutunga omahala gashambula. Ehala tali tungwa lya fa ontopa nohaku yiwa nee aantu taya londo yo taya kala neetaya tyapula eshito okuziilila pombanda.

Miilongo mbyono ya huma komeho omuna iikunino yopaunongononi. Iikunino mbyono oya longwa hayi kala yili moongulu, muna uuyelele wa gwana nawa nomeya ga yelekwa. Ohayi kunwa nee unene tuu iikwamboga opo yi vule oku tulako mbala.

Komunkulo gwefuta oha ku adhikwa evi ndyono ha li ithanwa evi lyeheke vi. Evi ndino oha li kala nee lyayogwa, lyayela nawa, lyo olyagongelwa tali monikwa nawa. Lyagongelwa komakuthikuthi gefuta sho taga wilauka nee ngiya lyo evi ta li gongelwa nee.

Aanafalama unene tuu yokonooli yoshilongo ohaya longo iilya yawo komake, nuuna tashiya pethimbo lyeteyo, iilya yawo ohaye yi teyamo nomake momapya, noku yi tutamo nee momapya komitse dhawo oku yi fala kolupale.

Iikwamboga oyo iikulya mbyono yi na uundjolowele, oshoka oyi na iitungithi oyindji mbyono ya pumbiwa kolutu, onkene oshigwana otashi kunkililwa opo shi kale hashi kunu iikwamboga.

Uuna watokola okumuna oohi owapumbwa okukala omuyogoki , opo dhikale dhili muundjowele , oshoka okandombe koye koohi okapumbwa okukala kayela.

Oonete ohadhi longithwa oku opaleka muundombe ngaashi uundombe woohi. Oho tula mo nee onete tayi zi kooha nasigo okohi yo tayi etelele mo nee oonyata adhihe ndhoka dhi li momeya.

Uuna to muna oohi owa pumbwa okutula iinima oyindji miilonga. Owa pumbwa okukwashipaleka kutya oohi dhoye kadhi li mo dha ndumbalala mokandombe kamwe, oshoka otashi eta po oohi dhi vule okusa, omolwa itaadhi mono iikulya ya gwana nande itaadhi mono ombepo ya gwana.

Iimeno yopaunongononi ohayi silwa oshimpwiyu, oku pewa uuyelele. Oku pewa ombepo ya gwana nawa. Oku pewa uuhoho noshowo iinima ayihe ya gwana nawa.

Pomahala gamwe opena omalukalwa ngono gatungwa geli meyi mweneneno pomashala mpono kapena nande ekudhilo lya sha, omagumbo oto adha ga tungwa gili kokule kashona , po opwa tungwa ne hapu kala puna uupundi , omizile opo akwashigwana yopeshala mpono ya vule oku nyanyukilwa pamwe neshito